Amunawee, antuwee anokurudzirwe kupfeke zvivharamuromo, zvivharanyara kana achihambe kuzvipatara kunoone antu ane mukhuhlani inopararire.

Kuzvibhedhlera nyamashi, kwava nemichhina yepamusoro-soro. Inobatsira madhokodheya nana mukoti kuite basa rawo. Mishina iyi inotore ngazi, pamweni ne kutarisa mikhuhlani.

Ana amai achangobve kubara, anofanire kuyenda kuzvibhedhlere nendumure uko dzinobayiwa nana mikoti pamweni nana dhokodheye, izvi zvinobatsire kuchengetedze hutano hweana.

Amunawe! antu mundau dzatinogare anofanire kupfeke zvivhara muromo kana achihambe kuzvibhehlera kunoona antu anemukhuhlani inopararire.

Amunawe! antu emundau dzatinogare anokurudzirwe kuende kuzvibhedhleri kunovhenekwe mukhuhlani nekutorwe ngazi nemadhokodheya kana awanika ane mikhuhlani onyorerwe mitombo.

Antu anofanire kupfeke zvivharemuromo nezvivharenyare kana achihambe kuchibhedhlere kune antu ane mikuhlani inotapurirana. Izvi zvinoite achengetedze hutano hwavo.

Antu akwegure anofanire kuende kuzvibhehlera kunovhenekwa maziso anodzimba kunovhekwa maziso anodzimba nemuviri inodzimba pamwechete nekutorwa ngazi dzavo tichivheneke utachiwana kuti agare akachengetedzeke kana adzimbikana nenyama.

Kuzvibhedhleri ana mikoti nemadhokodheya anokurudzirwe kupfeka zvivhara miromo nezvivhare nyare kana achirape antu ane mikhuhlani inopararira kuchengetedze utano hwawo.

Amuna wee mumandau mwatinobveyo majaha nentombi vanokurudzirwe kuenda kuzvibhedhlera uko anobayiwa mitombo kudziwirira matenda emukhuhlani.

Amunawee antu mundau dzatinogare, anokurudzirwe kugeza nyare kana achibve kuchimbuzi. Anofanire kugeza nyara kana achinge abarwa zvinhu zvisakarurama. Izvi zvinochengetedze utano.

Antu mundau dzatinogara anokurudzirwa kuenda kuzvibhedhleya kunoona madhokodheya naana mukoti onyorerwa mitombo kana achinge avhenekwa ngazi pamwe nemikuhlani inodzimba mwoyo.

Rinenge jee damba igwinyiso antu mundau dzatinogara vanofanira kuenda kuchibhedhlera anotariswe ngazi nemadhokodheya kuitire kuti antu achengetedze utano hwavo.

Amunawe mundau dzatinogari ana amai abve kubara anofana kuenda nendumure dzayo kuzvibhedhlera kuti dzindoonekwa nemadhokodheya pamwe nekutarirwa mukuhlani nekupiwa mitombo

Amunawee antu mundau dzedu anokurudzirwa kuva neruzivo nezveutano izvi zvinobatsire kuti antu agare ari atano pamweni achigeza nyara dzawo.

Inenge jee damba igwinyiso antu muntau dzatinogare anofanire kuende kuzvibhedhleri uko andofunsiswe ndiana mukoti nemadhokodheya maererano ngezveutano.

Amunawe vantu vanofanira kuwana dzidzo maringe ngezveutano. Anofanirwe kuende kunenge kweireketwa ngezveutano kuitire kuti agare akachena.

Antu mundau dzinogara vanofanirwe kuhambe kuzvibhedhlera uko vanovhenekwa matenda akasiyana siyana. Anotorwe ngazi pamweni nekupiwa mitombo inorape mikhuhlani.

Amunawee, antu mundau dzatinogare anokurudzirwe kunga anefundo maererano ngezveutano zvinobatsire zvirwere zvakaita sezvepabonde.

Inenge jeee damba igwinyiso. Antu mundau dzatinogare anofanire kumwa mvura yakachena. Izvi zvinobatsire kuchengetedze utano hwaantu uye kusapararira kwemukuhlani.

Antu ari pamweni ari kufundiswa zvidzidzo zvekugona kuchengetedze utano hwavo, maringa nokuti asatapurirane matenda ,pamwe chete nekugona kugeza nyara dzavo. Zvinokurudzirwa neveutano.

Amunawee asharukwa emundau dzedu anokurudzirwa kuende kuzvibhehlera uko keavanopihwa zivo pamwe chete nemitombo yekurapa mukhuhlani nekurapa nepamwechete nekuvheneka ngazi dzawo dzisapinda utachiona.

Antu anoshande kuzvibhedhlera anokurudzirwe kuti afambe mundau yatinogare achipupurire antu maererano ngezveutano uye ngekugeza nyara .

Amuna voye antu mundau dzatinobveyo antu anokurudzirwe kuchere mvura yakachena, uye kunwe mvura yakachena zvisina mikuhlani kuti tisaparadzira ukosha.

Antu emuntaa dzatinobveyo anokurudzirwe, kuchere mvura yakachengetedzeke. Izvi zvinoite kuitira antu asabatwe ngemikhuhlani uye kutapurirana kwehosha.

Amuna woye, asharukwa, majaha, nentombi, nendumure dzinofanire kuhambiswe kuzvibhedhlera uko kwadzinotarirwe utano, pamweni kutorwa ngazi, kutarirwe mikuhlani.

Amunawe asharukwa akudhaya, madzimai anababa, majaha nendombi anokurudzirwe kuende kuzvibhedhlera uko anonotariswe mikhuhlani nekutorwe ngazi.

Amunaa wee antu mundau dzatinogare anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhleri uko anonovhenekwe nana mukoti nemadhokodhee anotorwa ngazi ovhenekwe mukhuhlani pamwe nekupuhwe mutombo.

Antu mundaa dzatinogare anokurudzirwe kuhambe kuzvibhehlere kunovhenekwe nemadhokodheya nana mikoti kuti atarirwe ngazi yawo nekutarirwe mikhuhlani pamweni nekuchengetedze utano.

Antu mundau dzatinobveyo , anokurudzirwe kuende kuzvibhedhlere kunoona anamukoti nemadhokodheye, agovhenekwa ngazi nekutarirwe mikhuhlani, nekunyorerwe mitombo.

Amweni woye mundau dzatinogare, anthu anokurudzirwe kunde kuzvibhedhlere uko anono vhenekwe ngemadhokodheya. Kuonekwe mikhuhlani uye nekuvhenekwe ngazi dzaayo utachiwona.

Inenge jee damba igwinyiso antu mundau dzatinogare anokurudzirwe kuenda kuzvibhadhlere kunovhenekwe mikuhlani nekutorwa ngazi ngemadhokodheye pamwepo nemakoti.

Amunawe anhu mandau dzatinogare anofanire kuhamba kuzvibhehlere kunovhenekwe nanamukoti nemadhokodheya kutarirwe mikhuhlane pamwe nekutorwe ngazi.

Amuna we mundau dzedu antu anorwara nengonxo anokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera uko anoonekwa nemadhokodheya anyorerwa mitombo inoita agatisane neamweni zvakanaka.

Hutano hwengonxo hutano hwakakosha kwemene antu anorwara ngengonxo anofana kuhambiswa kuzvibhedhlera uko anondovhenekwa nana mikoti nemadhokodheya opihwa mitombo inoita kuti hutano hudzokedzane.

Mundau dzatinogara anhu anofanire kukoshesa utano hwenxlondo ,anhu anorwara nenxlondo anofanire kuende kuzvibhehleya onoonekwa nanamukoti nemadhokodheya opiwa mutombo.

Antu anorwara nengonxo emundau dzatinogara anokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera uko anopihwa mitombo inoenderana nekusimbisa ngonxo dzawo kuti ukwanise kugara neamweni zvakanaka.

Antu anorwara nendxondo anokurudzirwe kuendeswe nehama dzayo kuzvipatara anoonekwe nemadhogodheya. Pamwe nekupihwa mitombo yendxondo inoite kuti agare neamweni zvakanaka.

Amweni woye antu anorwara nenxondo mundaa dzatinogare anofanire kuende kuzvibhedhlera onoonekwa nemadhokodheya nanamukoti onyorerwe mitombo inoita kuti nzxondo yavo idzokere parepo.

Amunawe mundaa dzatinogaremo antu anokurudzirwe kucheka shango pamweni kudzinga mataizizi nenyoka dzingaruna antu, antu akarasikirwa ngeupenyu.

Ameni undaa dzetinogare anofanire kudzidziswa kuite zvekuchengete mashango pamweni ngekuchekerere mashango kudzinge mataizezi nenyoka dzingarume anthu.

Inenge jee damba igwinyiso kuzvibhedhlera kunofanira kunge kwakachekwa shango kuitira kuti mataizezi nenyoka asaruma antu anenge aenda kuzvibhedhlera.

Majaha nendombi siye zvikora zvepadera-dera dzinofundiswe fundo dzezvidzidzo zvepabonde kuitira kuti agare akangwarire asatapurirana mikhuhlani.

Anthu anokurudzirwe kuende kuzvibhedhlere mukao ngemukao kuti andovhenekwe mukuhlani inenge ichidzimba moyo akwegura zve anotarisirwe kuendeo kuzvibhedhlere kunovhenekwe.

Amweni voye kuzvibhedhlera kune ndau yezvimwe zvinyorwa zvinenge zvakaiswa pamadziro. Antu anofanire kuerenga nekuti zvinobatsira kuchengetedza utano hweantu.

Antu nemundaa dzatinobveyo anokurudzirwe kuende kuzvibhedhleya, uko anovhenekwe naanamukoti nemadhokodheya, achitariswe matenda, uye achitorwa ngazi dzayo dzivhenekwe.

Amunawe! antu anokurudzirwe kuende kuzvibhedhlera uko anopuwa fundo maererano nemikhulani yakasiyanasiyana izvi zvinobatsira antu achengetedze utano.

Amunawee kuzvibhedhlere kwetu kunofanire kugare kwakachekwa shango kuitire mataizizi nenyoka dzisarume antu anenge aenda kunovhenekwe mikuhlani nekutore mitombo yayo, nekuonekwe nemadhogodheya.

Antu mundau dzatinogari anokurudzirwe kuende kuzvibhedhleri kana mwiri isiri kuite zvakanake anoonekwe nemadhokodhee onyorerwe mutombo pamweni nokupiwa mubhedha.

Amunawe antu mundau dzatinobveyo anokurudzirwe kuyende kuzvibhedhlere uko anovhenekwe nanamukoti pamweni nemadhokodheya achitarise mukhuhlani nekutorwe ngazi.

Amunawee, antu mundau dzaanogare, anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere, uko anonoona anamikoti pamweni nemadhokodheya, otarirwe ngazi, otarirwe mikhuhlani, nekunyorerwe mitombo.

Mu ndau dzatino gare antu ano kurudzirwe ku hambe ku chibhedhlera kuno ona ma mukoti nana chiremba kuti atarirwe ngazi ku vhenekwe mu kuhlani pamwe neku puhwe mutombo.

Rinenge jee, damba igwinyiso, antu mundau dzetinogare, anofanire kuhambe kuzvibhedhlere uko vanopiwa mibhedha kana achizwe mirenje nemakodo asine simba akamirire kupiwe mitombo.

Amunaa wee kuzvibhendleri kune mibhedha inopuhwa amweni anenge achizwa makodo. Amweni achihwa mirenje isina simba akamirira mitombo yawo pamwe nekuvhenekwa ngemadhokodheya.

Amunawe!antu emundau dzedu anokurudzirwe kuwaniswe fundo maringe ngezveutano izvi zvinobatsire kuti tigare takashambidzike uye tiine hutano kubudikidze ngekugeza nyara.

Mundaa dzatinogari anhu anokurudzirwa ngahambe kuenda kuzvibhedhlere kunoona anamukoti nemadhokodheya, otorwa ngazi, otariswe mukhuhlani onyorerwe mutombo

Inenge jehe, damba igwinyiso remenemene antu mundau dzatinogare anofanire kuenda kuzvibhedlere kuko vanofundiswe maringe ngezvehutano hwavo zvemene.

Amuna we mitombo yanyamashi Anofana kufundiswa kushandiswa zvakanaka kwemene amweni anotora mitombo isiriro anokodzera denda rizoenderere amweni otadza kupora.

Rinenge jehe damba igwinyiso andu mundawu dzaanogare anofanire kuhambe kuzvibhedhkera uko anonofundiswa nans mukoti nemadhokodheya pamwe nekuchengetedze hutano hwavo.

Amunawee antu anofanire kudzidziswe maringe ngezveutano. Izvi zvinobatsira munharaunda dzedu kuti dzigare dzakashambidzika uye ngazi dzedu dzigare dzisina ukosha uye tiri atano.

Amunawee antu ekubazi rezveutano anofanire kuhambe mundau achifundise amweni maererano ngezveutano pamwepo nekutora ngazi nekurape mukhuhlane yakasiyana-siyana.

Muntaa dzatinogare, antu anokurudzirwe kuhamba kuende kuzvibhedhlere, kunoona anamukoti nemadhokodhere ,opihwa fundiso maererano ngezveutano , kudzivirire mikhuhlani.

Amunawe!mundau dzatinogare anhu anofanire kuhambe kuzvibhehlere kwaanofundiswe nemakoti nemadhokodheya maererano neutano amweni achitorwe ngazi.

Amuna woye anhu anokurudzirwe kuwane fundo yepaderadera maringe ngezveutano zvinobatsire mundau dzaanogare pamwechete nekuzvichengetedza kutapurirwana kwezvirwere.

Amunawe antu anoshanda kubazi rezve utano anofanire kufamba munharaunda achifundisa antu maraererano ngezve utano uyenemukuhlani yakasiyana siyana pamweni nekutorangazi.

Antu anotengese mitombo anofanire kunge aine zvikora zvepadera-dera. Zvinoitire kuti asape antu mitombo isiri iyo. Zvinozoitira kuti antu arasikirwe ngeupenyu.

Amuna wee antu ano shande kubazi re zveutano anofanire kuhambe mu ndau achidzidzise vanhu maererano nge zveutano hwepa bonde neku dzivirire mi kuhlani.

Amuna we antu anoshande kubazi rezve utano anofanire kuhamba mu ndau achimbai fundisa antu maererano ngezve utano kutu antu agare aka ngwarire kuti antu asa zadzane mikuhlani.

Antu mundau dzatinogara anofana kuenda kuzvibhehleya ondoonekwa nana mukoti nemadhokodheya onyorerwa mutombo inovabatsira kuchengetedza hutano.

Amuna we antu ekubazi rezvehutano anofanira kuhamba mundau achifundira antu maererano nezvehutano pamweni nekutora ngazi yevantu achitarira mikuhlani.

Amunawe mundau dzatinogare anhu anokurudzirwe kuhamba kuzvibhehleri uko anotariswe mukhulhani ngemadhokodheya pamweni nekutorwe ngazi ocherechedze utano.

Amunawee, antu mundau dzatinogare, anofanire kuende kuzvibhedhlere, uko anonoona anamukoti nanadhogodheya, pamweni ofundiswe ngezveutano, kudzivirire zvirwere.

Antu mundau dzatinogare, anofanire kuhamba kuzvibhedhlera kunoonekwa nemadhogodheya nanamukoti vonyorerwe mitombo mushure mekunge vavhenekwa mikhuhlane nengazi yayo.

Inenge jee damba igwinyiso antu mundau dzatino gare anokurudzirwe kuende ku zvi bhedhleri kunoona madhokoteya pamwe nana mukoti kuti atarirwe ngazi neku rapwe mukuhlani.

Amunawee kuzvibhedhlere uko anamai anendani anenge asununguke ndumure anofanire kutariswe ngazi , mukhuhlani pamwe nekupuwa mutombo

Munawee mundaa dzatinogare , antu anofanire kuende kuzvibhedhlere kunoona madhokodheyaa, nana mukoti kuti avhenekwe mukuhlani nekutorwe ngazi pamwe nekuchengetedze hutano yaayo.

Amunawee antu emundau dzatinobveyo, anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere uko anonotariswe ngazi, nemikhuhlani yakasiyana-siyana ,pamweni nekunyorerwe mitombo.

Amunawe mundau dzatino gare antu anofanire kuhambe ku zvibhedhleri uko anono onekwe nana mukoti nema dhokodheye ano tarirwe ngazi pamweni ne mikuhlani ku chengetedze hutano.

Kuzvibhedhlere uko kune madhogodheya, tinoone antu anopiwa mibhedha yekuvata kana ane mikhuhlane inodzmbise mirenje yayo.

Antu mundaa dzatinobveyo anokurudzirwe kuite mitambo yakaita sekukaba mabhora nekutomhuka-tomhuka. Izvi zvinoite kuti utano ugare huri pamwepo nekudziirira matenda.

Asharuka ekudhaya anokurudzirwa kuhamba kuzvibhedhlera uko kwaanondosangana nana mukoti nanadhokodheya kutarirwa ngazi nemukuhlani opiwe mutombo.

Asharukwa ekudhaya majaha nendombi pamweni akadzi nearume anokurudzirwe kuende kuzvibhehlera kuti andotariswa utano hwendxondo yavo nekutano hwenxoyo yavo kuti vararame zvakanaka.

Kuzvibhedhleri kwaane michina yanyamashi inoshandiswe nemadhokodeya pamweni mikoti kutarire ngazi mukhuhlani yaantu ovanyorera mutombo.

Amunawee kuzvibhedhlera kwave nemishina yemhando yedera Dera inoshandiswa nanamukoti pamweni nemadhokodheya kutarira makodo, ngazi nemikhuhlani andu anogwara.

Amuna wee mundau dzatino gare asharuka ekudhaya ano fanira ku enda ku zvibhedhleri uko ano tariswe ngazi ne makodo aye pamweni neku pihwe mitombo inova batsire.

Asharukwa ekudhaya anofanirwe kuhambe kuzvibhedhlera uko anonotarirwe ngazi, anonotarirwe mukuhlani pamwe nekunyorerwe mitombo inoenderana nemukuhlani yayo.

Amunawe asharukwa ekudhaya anofanire kuhambe ku zvibhedhleri uko ano tarirwe ngazi ne mi kuhlani pamweni neku nyorerwe mitombo ino enderana ne mi kuhlani yaanenge achizweyo.

Amweni akwegure anokurudzirwe kuende kuzvibhedhleri uko anono ona madhokodheya nana mukoti ano avheneke mwiri yayo achitsvage hukosha hunenge hwaashapura.

Mundaa dzatinobveyo antu anokurudzirwe kuhambe kuende kuzvibhedhlere uko anonoona ana mukoti nemadhokodheya oafundisa maererano ngezveutano pamwe ngekutorwa ngazi.

Amuna we antu anofanira kuenda kuzvibhedhlera kunotorwa ngazi achivhenekewa zvirwere zvakasiyana siyana zvinoita seAIDS HIV sifilisi nezvimwe zvirwere zvinowanikwa pabonde.

Nyamashi kuzvibhedhleri kwave nemidziyo yepadera dera. Midziyo iyi inoshandiswe nemadhokodheya nanamikoti kuti basa rayo rireruke, kutora vanhu ngazi.

Amunaawee antu anogware anotarisirwe kuende kuzvibhehlere uku anoonekwe nemadhokodheye otorwe ngazi yavo ovhenekwe mukuhlani unodaro veivarhe moyo.

Kuzvibhedhlera kwave nemichina yanyamashe. Inoshandiswe nemadhokodheya nanamukoti, kutora ngazi nekutarire mikuhlani ye antu anenge akwigwira.

Antu mundaa dzatinogare anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera uko kwaononotorwe ngazi kuvhenekwe mukuhlani pamweni nokurapwe nokunyorerwe mitombo.

Amunawee kuzvibhedhleri kune ndaa dzakasiyana-siyana antu anotorwe ngazi amweni anovhekwe mikuhlani ozonyorerwe mitombo inoenderana nayo ngemadhogodhee.

Kuzvibhehleri kwava ne mushina yanyamashi inoshandiswe namadhokodheya nanamukoti kuvheneka ngazi uye kutarire mukuhlani yakasiyana siyana.

Amuna wee kuzvibhedhlere kune ndaa dzine mishina inoshandiswa kuongorora ngazi pamweni nemikuhlani yeanthu, anthu ozonyorerwa mitomboyo pamweni ngemadhokodheya.

Kuzvibhedhlere kwave nemishina yepamusoro yedera-dera. Mishina iyi inoshandiswe nemadhogodheya nana mukoti achitarire ngazi nekutarire mikuhlani mumwiri.

Kuzvibhedhleri kwave nemishina inoshandiswa ndiana mukoti nema dhokodheya, kuningire mikhuhlana, ingave ye ngqondo, yemutundu kana yengazi. Izvi zvinodetsera kuti basa remadhokodheya ureruke.

Amweni vee mitombo yanyamashi mitombo inobatsira zvikukutu mitombo iyi inorape zvigwere zvakasiyana-siyana, uye ana madhogodheya anoikurudzire

Antu mundaa yatinogare anorwara nendxondo anofanire kuende kuchibhedhlere, anovhenekwe ndiana mukoti nemadhogodheya onyorerwe mitombo yekushandisa kuitira agare neamweni zvakanaka.

Ana amai ane ndani nanamai ane ndumure anofanire kuhambe kuzvibhedhlera ukoko anonotariswe mukuhlani kutorwe ngazi nekubaiwe mitombo inodziwirira ukosha.

Inenge jee damba igwinyiso ana amai achangobve kuzvara anofanire kuende nendumure dzavo kuzvibhedhlere anovhenekwe nekubaiwe mitombo inodzivirire hutachiwana.

Amuna we anamai achango bve kubara, anofanire kuende nendumure dzayo kuzvi bhedhlera, kuti dzino donhedzerwe mitombo pamwe neku jungeriwe majekiseni.

Amunawe, munharawunda tinobveyoyo, asharukwa anokurudzirwa koyenda nendumure kuzvibhedhlere. Uko, dzinotarirwe wutano, kutorwe ngazi, kutarigwe mukhuhlane.

Mazuwa anyamashi kuzvibhendlere nekundaa dzinobatsira antu kwakuwanika zviro zvemichina zvinobetsere madhokodheya nana mukoti kuringira ngazi. Kuringira mutondo, kuringira mikhuhlani pamweni nekupa antu mitombo.

Nyamashi kuzvibhedhleri kwane mishina yechizvinozvino muchina iyi inoshandiswa nemadhokodheya nemukoti kuvheneka ngazi nekutarisa mukuhlani kuitira kuti vanhu vave neutano hwakanaka .

Kuzvibhedhlere kwave nemishina, yepamusoro, yedera-dera. Mishina iyi yakagadzirwa kuti, madhokodheya nemikoti ashandise nyore. Anotora ngazi pamweni ne kutarisa mikhuhlani yeanthu.

Kuzvibhedhleri nyamashi kwave nemishina yechizvino zvino inobatsiridze ana mukoti namadhogodheya kutora ngazi nekuvheneke mikuhlani yakasiyana siyana.

Kuzvibhehlera kwane mishina yemhando yepadera dera, mishina iyi inoshandiswa kutora ngazi imwe kuvheneka mikhuhlani yakasiyana siyana inoshandiswpo nemadhokodheya nanamukoti kuti basa rireruke.

Kuzvibhedhlera kwave nemichina yemhando yepamusoro yepadera-dera. Muchina iyi inoshandiswe kuvheneke ngazi, kuvheneke mukhuhlani nemadhokodheya pamwe nemukoti.

Amunawe kuzvibhehlera kwane muchina yemhando yepamusoro pederadera mushina inoshandiswa ngemadhokodheya kutarire ngazi ,kutarire mukuhlani pamweni nekunyora mutombo.

Amuna woye kuzvibhedhlera kwane mishina yemhando yepadera dera inoshandiswe ngemadhokodheya kutora ngazi kuvheneka mikuhlani yakasiyana siyana pamwei nekunyora mitombo .

Amunawee nyamashi kuzvibhedhlera kwava nemushina yechizvinozvino inobatsira madhokodheya nanamukoti kutora ngazi chiriporipotyo izvi zvinobatsira kuti mukuhlani usapararire.

Ku zvibhedhlera kwave ne mishina ye mhando yepa musoro pe dera dera mishina iyi imweni ino pihwa antu ane makodo asina simba ne amweni ane mirinje inenge yaneta aka mirire mitombo.

Kuzvibhedhleri kwave nemichina yakavambidzike inoshandiswe nemadhokodheya edu kutibasa rireruke, uye kuwone mikhuhlane isakajayirika nekumirire antu mitombo yakafanira.

Tinoona mufananidzo wemuchina unoshandiswa kuchibhehleya kutora kudziya kana kutonhora kwemiri yevantu izvi zvinobatsira tiziye utano hwedu pamukuwo uwowo.

Ku zvibhedhlera kwane ne michina ya nyamashi ino shandiswe nema dhokodheya nana mukoti ku vheneka ngazi uye kuone mi kuhlani neku chere chedza utano we antu akura.

Nyamashi kuzvibhedhleri kwaana nemishina yechizvino zvino inoshandiswe nana mukoti nemadhokodheyi kana achiite basa yayo rekurape antu anorwaye nekutore ngazi dzeantu.

Amunawee, mundau dzatinogare anhu anokurudzirwe kuenda kuzvibhedhleri nekuti kwava nemichina yanyamashi inoshandiswe ngemadhokodheye kutore ngazi nekuvheneke mikuhlani.

Amunawe kuzvibhehleya kwaane michini yemhando yepaderadera michina iyi inoite kuti basa remadhokodheya rireruke amweni pakutora ngazi nepakutarire mukhuhlani.

Amunawoye! antu anokurudzirwe kuti agare ane mitombo kuitire paye patinoite mitambo yakaite sekukabe bhora ,kujambajamba antu anenge akuwara azopiwe mitombo.

Mazuva anyamashi, kuzvibhedhlere kwave ngemishina yakanatsirwa namazvo inoshandiswe namadhokodheya nanamikhoti kutora ngazi nekutarire mukuhlani yaantu.

Amuna wee kuzvibhedhlera kwaane michina yemhando yepamusoro yepadera dera inoshandiswa kuongorora ngazi pamweni nemikhuhlani inoshandiswa ngemadhokodheya namukoti .

Mazuwa anyamashi kuzvibhedhlere kune mishina yakagadzirwa zvemhando yepamusoro pedera-dera. Anhuwee anokurudzirwe kuende kuzvibhedhlere kunoonekwe naanamikoti nemadhokodheye kuti apihwe mitombo.

Inenge jee damba igwinyiso kuzvibhehlere kwava nemishina yedera dera inoshandiswe naana mukoti nemadhokodheye kurape antu pamwe nekutora ngazi achivheneke mikohlani yakasiyana.

Inenge jee damba igwinyiso, antu mundau yatinogare anofanirwe kuende kuchibhedhlera . Uku kwaanemishina yemhando yepamusoro yedera dera inovheneka mukhuhlana yakasiyana siyana.

Kuzvibhedhlera, kwaane michhina yechi zvino-zvino. Inoshandiswe ngemadhokodheya nana mukoti, kuvheneka ngazi dzeanthu. Ovanyorera mitombo inoenderana nemikhuhlani yaanenge achizwa maringe aoneswa ngemichina.

Kuzvibhedhlera tinoona kuti kune michina inoshandiswa namadhokodheya nanamukoti kuringira antu zvirrwere zvinenge zviri munyama yavo ozovanyorera mitombo inoenderana nezvaanenge aona.

Kuzvibhedhlere kwave nemishina yakagadzirwa nemhando yepamusoro yedera-dera. Madhokodheya naanamikoti vanoishandise kutore ngazi nekutarise mikhuhlani.

Amunawe, kuzvibhehlera kwave nemushina inoiswa manaiti nemahekiseni kana achinge arapa vanhu kudzivirire matenda kuti asapararire nekuchengetedza hutano.

Amuna wee nyamashi kuzvibhedhleri kwetu kune mushina yakavandudzike inoshandiswa nemadhokodhaya kuvheneke ngazi dzetu uye kuona mikohlani inenge iri mumwiri mwetu.

Kuzvibhedhlera kwawe nemishina yemhando yepamusoro yedera dera inoshandiswa nemadhogodheya pamwe nemikoti kuitira kuti basa rayo rireruke amweni nekutora ngazi amweni nekuvheneke mikuhlani.

Kuzvibhedhlera kwava nemichina yemhando yedera dera, michina iyi inoshandiswa nemadhokodheya pamweni nemikoti achitora ngazi nekuvheneke mukuhlani yakasiyana-siyana.

Kuzvibhedhleri kwaane nemishina yemhando yepamusoro edera dera mushina iyi inoshandiswe nemadhokodheya kutora ngazi kutarire mukhuhlani pamweni nekunyora mutombo.

Nyamashi kuzvibhedhlera kwava nemishina yemhando yepamusoro -soro. Mishina iyi inoshandiswa nemadhokodheya naanamukoti kuti areruse basa rawo pakutarise mikhuhlani nekutora ngazi.

Inenge jee damba igwinyiso nyamashi kwane mishina inoshandiswa nemadhogodheya kuite basa rayo kuzvibhedhleri achirapa antu anenge aine mukuhlani uye nekutora ngazi.

Kuzvibhedhlera kwave nemishina yechizvino-zvino. Mishina iyi inoshandiswa namadhokodheya nana mukoti, kutora ngazi uye nekuvheneke mikhuhlani yakasiyana- siyana.

Kuzvibhedhlera kwane michina yanyamashi inoshandiswe nana mikoti nemadhokodheya kutora ngazi ngekuvheneka mikhuhlani mumwiri dzaantu pamwe nekuzoape mitombo.

Kuzvibhehlere kwave nemushina yanyamashi inoshandiswe nemadhokodheya kutora ngazi nekuvheneke mukhuhlani nekunyorere antu mitombo yakakodzera.

Kuzvibhehlera kwane mishina yepadera-dera, inoshandiswe nemadhokodheya nana mikoti, kuvheneka ngazi nekutarire mikhuhlani mumuviri yethu. Izvi zvinobatsira kudzivirire hutano.

Inenge jee damba igwinyiso , antu mundau dzatinogare , anokurudzirwe kuende kuzvibhedhlere kunovhenekwe naanamukoti nemadhokodheya, otorwa ngazi ,otarirwe mikhuhlani .

Kuzvibhedhlera kwave nemishina yemhando yepamusoro yedera-dera. Mishina iyi inoshandiswa iyi inoshandiswa nemadhogodheya pamwe nemikoti kuvheneka mikhuhane pamweni nekutore ngazi yaantu.

Kuzvibhedhlere kwave nemichina yechizvino-zvino yepadera-dera. Michina iyi inoshandiswa nemadhogodheye kutarire ngazi kutarire mikuhlani pamwepo nekupe antu mitombo yakakodzera.

Kuzvibhedhleri kwave nemishina yepamusoro soro inoshandiswe ngemadhokodheya nanamukoti kana achitora antu ngazi uye nekutarire mikhuhlani.

Inenge jee damba igwinyiso antu ano fanire kuhambe ku zvibhedhlere uko kwane michina yepa musoro soro ino shandiswe ne madhokodheya kutora ngazi ngeku vheneke mi kuhlani.

Kuzvibhendleri kwave nemichina yepadera dera. Michina yanyamashi inoshandiswa ngemadhokodheya nanamukoti kuvheneka ngazi dzedu nekutarisa mikhuhlani.

Kuzvibhedhlera kwave nemishina yemhando yepamusoro-soro. Imwe inotipe manaiti, majekiseni, zvigeyo zvinoshandiswe nemadhokodheya kana achibarise antu pamweni nekutora ngazi.

Kuzvibhedhlere kwaane nemishina yepadera dera inoshandiswe ngemadhokodheya kutora ngazi nekutarise mikuhlani pamweni nekunyorere antu mitombo.

Ku zvibhedhleri kwave ne mishina yechi zvino zvino ino shandiswe ne madhokodheya nana mukoti kuti atore ngazi uye ku vheneke mi kuhlani yaka siyana siyana.

Vamunawee kuzvibhedhlera kwave nemichini yechizvino-zvino inobatsire madhokodheya kuvheneke ngazi dzedu uye kutarire mukuhlani iri mumiviri yetu.

Kuzvibhedhlera kwava nemichina yemhando yedera dera. Michina iyi inoshandiswa nemadhokodheya pamweni nanamikoti kuti basa rireruke pamweni anoyishandise kutora ngazi nekutarise mukuhlane.

Amunaa woyee kuzvibhendlera kwaane nemichina yemhando yepamusoro padera dera. Michina iyi inoshandiswa ngemadhokodheya nanamukoti kuti basa rihambire mberi uye basa rireruke.

Mitombo yemazuwa anyamashi mitombo inoshanda kwemene anthu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi ngekuti inorape mikuhlani yakasiyana imweni inopihwe kuzvibhedhleri imweni anthu anotenge kuzvitoro zvinotengesa mitombo.

Mitombo yanyamashi mitombo inorape zvirwere zvakasiyana-siyana, antu anokurudzirwe kuenda kunotenga mitombo iyi kumamhatso akangwarire zvakanaka uye kuti mitombo ishande.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka kwemene. Antu anokurudzire kushandisa mitombo iyi. Antu anofanirwa kuende kuzvibhedhlere ononyorerwa mitombo iyi nemadhogodheya.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka kwene, mitombo iyi unorape mukuhlani yakasiyana siyana. Antu anokurudzirwe kuende kuchibhehlere aone madhokodheye anyorerwe mitombo .

Amunawoye mitombo yanyamashi mitombo inorapa mukuhlani yakasiyana -siyana amweni anokurudzirwe kuende kuzvibhedhlera kundovhenekwa nanamukoti kuti anyorerwe mitombo iyi.

Mitombo yanyamashi mitombo inokurudzirwa kuti anthu aende kuzvitora kunotenga ngekuti inorapa mikuhlani yakasiyana siyana nemikuhlani isisina kujairika anthu anonyorerwe tsamba nemadhokodheya .

Mazuva anyamashi kuzvibhedhleri kwavanemichina yakagadzirwa zvepamusoro wedera-dera. Inoshandiswe naana mikoti ngemadhogodheya kutora ngazi nekuvheneke mikuhlani yeasharukwa.

Amunaa wee, antu, anoite mitambo, anofanire kugare aine mutoombo. Kuitire amweni anenge akuwara ikoko ko, apihwe mitombo agorapire panenge pakuvara.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka kwemene. Antu anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi nekuti inorape zvemene, inorape mukuhlani yakasiyana-siyana.

Mitombo yashamashi mitombo yakanaka kwazvo, mitombo iyi inorape mikuhlani yakasiyana-siyana, imweni yemikuhlani iyi ,inenge isingarapiki nemitombo yakudhaya.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene, antu anokurudzirwa kuhambe kumhatso inotengese mitombo iyi, imweni yemitombo iyi inogadzira makanda anenge agwazharara.

Amuna we mundau dzatinogara antu Anokurudzirwa kushandisa mitombo yechizvino zvino iyi mitombo inorapa zvirwere zvakasiyana siyana uye inodzivirira kupararira uye unodziviria kupararira kwemukuhlani.

Amunawee mitombo yanyamashi, mitombo inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana isisakajairika neimweyo inonzi airapiki. Mitombo iyi inokurudzirwe kuti antu ashandise.

Amunaa wee mutombo yechizvino zvino inobatsire antu ane nyama dzakwegure uye inopuhwe ndumure dzinenge dzichishanyarika nemutumbu kana dzarwara amunaa wee mutombo iyi yakakosha.

Nyamashi tinoona kwaane mitombo yechizvino zvino. Iyi mitombo inorapa antu ane zvigwere zvakasiyana siyana inorape ndumure uye antu akwegure mushonga iyi inoshanda chiripo ripo.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka kwemene. Antu mundau dzatinogare anokurudzirwe kushandisa mitombo iyi nekuti inorape mikuhlani yakasiyana siyana. Anonyorerwe nemadhokodheya.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka kwemene mitombo iyi inonyorerwe antu nemadhokodheya kana aende kuzvibhehlere mitombo iyi inorape mikhuhlani yakasiyanasiyana.

Mitombo yanyamashe, mitombo yakanaka kwazvo. Inorape mikhuhlane yakasiyana siyana. Antu anokurudzirwe kutenge mitombo yanyamashe yekuti inorape kwemene.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka kwemene, antu anofanire kushandise mitombo iyi ngekuti inorape mikhuhlane yakasiyana -siyana, amweni anonyorerwe mitombo iyi ngemadhokodheya onoitenga kumhatso kwainotengeswa.

Amunawee, mitombo yanyamashi mitombo inoshanda kwemene. Antu anofanira kukurudzirwa kushandisa mitombo iyi. Amweni anorwa mikuhlani anofanirwa kunyorerwa nemadhokodheya mitombo iyi.

Rinenge jee damba igwinyiso remene-mene antu anofanire kuhambe kumhatso inotengeswe mitombo yenyamashi vatsanangure zvavari kuhwe opihwe mitombo inoenderana

Mitombo yanyamashi mitombo inorapa kwemene. Antu anokurudzirwe nekumphatso inotengeswe mitombo yanyamashi uko kune antu akadzidza zvepamusoro zvedera dera anobatsire antu maererano ngemutombo.

Mitombo yanyamashi mitombo inorapa kwazvo inorapa mikuhlani yakasiyana-siyana amweni anorwara anotarisirwa kuenda kuzvibhedhlera vondonyorerwa mitombo nana madhokodheya.

Amunawe mitombo yanyamashi mitombo inorapa kwemene, anhu anozwe mukhuhlani besha anoende kumhatso kunotengeswe mitombo iyi opihwe mitombo inoenderana nemukhuhlani webesha.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka kwemene neantu anokurudzirwe kuishandisa ngekuti inorape mikohlani yakasiyana siyana. Antu anondorairwe kuzvibhedhleya nemadhokodheya.

Mitombo yanyamashi mitombo inorapa kwemene andu anokurudzirwe kuende kumhatso inotengese mitombo iyi anoyende nechipepa chaanenge abharirwe nemadhokodheya.

Amunawee kumhatso kunotengeswa mitombo yanyamashi kune antu akafunda zvidzidzo yepadera antu aya anopa vanhu mitomboi noenderana ne ukosha waunohwe.

Mitombo yanyamashi mitombo inorapa kwemene antu anofanire kuhambe kumhatso inotengeswe mitombo yanyamashi ondotenga mitombo iyi nekuti inorape mikuhlani yakasiyana siyana.

Amweni woye antu ne mundau dzatino gare ano fanire kupfeke zvi zvara muromo kana achi shanyire antu ku zvibhedhleri ane mu kuhlani ino tapurirwana uyezve ana mukoti na madhokodheya ano kurudzirwe kupfekewo.

Rinenge jee damba igwinyiso, mitombo yanyamashi inoshanda gwemene, antu anokurudzirwe kuende kumhatso inotengeswe mitombo yanyamashi kuti andotenge ashandise mitombo iyi.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anokurudzirwe kuhambe kumhatso inotengese mitombo iyi Uku kunenge kune antu anefundo yepamusoro pedera-dera anovabatsira.

Mitombo yenyamashi mitombo inorape kwemene, antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi nekuti inorape mikhuhlani yakasiyanasiyana kwemene antu anoiwana kumhatso inotengese mutombo.

Kuzvibhedhlera tinoone kwaane mishina yechizvino-zvino, inoshandiswe nemadhogodheya naana mukoti. Imweni inoshandiswe kuisa ngazi, imweni inoshandiswe kurapira antu, achiiswe mapiritsi.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka kwemene. Antu anokurudzirwe kuti ashandise mitombo iyi nekuti inorape mikhuhlane yakasiyana -siyana. Antu anoende kuzvibhedhlere onyorerwe nemadhokodheya.

Mitombo yanyamashi mitombo inorapa kwemene antu anokurudzirwe kushandise mitombo iyi anoende kuzvibhedhlere onyorerwe mitombo iyi nemadhokodheya.

Amunawee antu woye anokurudzirwe kuenda kumamhatso anotengesa mitombo yechizvino zvino uku munowanikwa antu akafunda zvidzidzo dera dera anobatsira amweni.

Mitombo yanyamashi mitombo inorapa kwemene , antu munda dzatinogari anokurudzirwa kushandise mutombo yanyamashi, amweni anoende kuzvibhedhleri onyorerwe mitombo yanyamashi

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka kwemene. Antu anokurudzirwa kushandisa mitombo iyi nekuti inorape mikhuhlani yakasiyana siyana. Antu anonyorerwa kuchipatara ngemadhokodheya.

Amunawee antu anokurudzirwe kushandise mitombo yanyamashi nekuti mitombo iyi inenge yakavhenekwa nemadhogodheye uye inorape zvirwere zvakasiyana-siyana zvisingagoni kurapwe nemutombo yakudhaya.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka kwemene mitombo iyi inorape mikuhlani yakasiyana siyana antu anokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera anyorerwe mitombo iyi nemadhokodheya.

Mitombo yanyamashi ,mitombo inorapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Antu ano. kurudzirwe kuti aende kundotenga mitombo yanyamashi ngekuti inorape mikhuhlane kasiyana-siyana neisina kujairika.

Mitombo yanyamashi mitombo inorapa kwemene antu anokurudzirwa kuenda kumhatso inotengese mitombo yanyamashi onotenga mitombo yaayo omwa opora.

Amweni woye antu anorwara nenxondo anofanire kupote achiendeswe kuzvibhadhlera, uko anoonekwa nemadhokodheya pamwe nekunyorerwe mitombo yaanofanire kushandisa.

Vamwe vanoita jee damba igwinyiso antu anorwara nendxondo anofanire kuende kuzvibhedhleri kunoone madhokodhee naana mukoti onyorerwe nemitombo yaanoshandise kuti aganise kugara neamwe.

Muntaa dzatinogare, antu anofanire kuhambe kuzvibhedhlere ,kunotarirwe ndxondo dzayo, pamweni nekupihwe mitombo inoenderana nehutano , hwendxondo dzayo ,kuti agarisike zvakanaka.

Ana adorodori anokurudzirwe kuendeswe kuzvibhehleri ngekuti amweni anondofundiswa ngezvemikuhlani yakasiyana-siyana, amweni erichingirwe mikuhlani pamweni ngekupihwe mitombo inorape mikuhlani.

Ana adori dori anokurudziru kumbai tambaneamweni ana zvinoape mudakarouye zvino wandudze ndxondo dzawo ngekuti anenge ane mudakaro azobatwi ngemukuhlani yakasiyana siya na.

Majaha nendombi, anokurudzirwa kufundiswa zvidzidzo zvinoenderana nepabonde. Izvi zvinoita kuti kutapurirana kweutachiwana hwepabonde kuitei kushooma.

Ana amai abve kubare anofanire kuende nendumure dzayo kuzvibhehlere dzonoonekwa nemadhokodheya achitorwe ngazi kuti atarirwe mikuhlani pamweni nekupiwa mitombo.

Amuna voye mundaa dzatinogare anaamai akazvitakure naanaamai achangobve kubara ndumure. Anofanire kuhamba nadzo kuzvibhedhlere uko dzonovhenekwe pamweni nokutore ngazi ngkutarirwe mikuhlani.

Amunaa wee, anthu anoshande kubazi rezvehutano, anofanire kuhambe mundau, achifundisa anthu marerano nekuchengeta ndumure, pamweni nekudzibaya mitombo inodziirire ukosha.

Ana amai achangobve kuzvare anokurudzirwe kuende kuzvibhedhlere nendumure dzayo kuti dzinobaiyiwe nekupihwe mitombo kuburikidze nemajekiseni .Izvi zvinodzivirire matenda akasiyana -siyana.

Amuna voye mundaa dzatinogare anaamai achangobve kubare anokurudzirwe kuende nendumure dzayo kuchibhedhlere. Kuti dzinoonekwe nemadhogodheye pamweni nekubaive mitombo.

Amuna we mundau dzatinogara antu anokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kunoona madhokodheya nanamukoti kuti hutano hwemoyo hwavo hunge hwakanaka.

Amunawe anaamai achangobve kubare anofanire kuende kuzvibhehlera nendumure dzayo kuti dzinovhenekwe mukuhlani kutorwe ngazi pamwe nekupuwe mutombo.

Amunaa wee ana mai achangobve kubare anofanire kuende nendumure dzayo kuzvibhedgleri uko dzonoonekwa nemadhokodheya pamweni nekupuwe mutombo inoenderana neukosha.

Amunawee antu achangobve kuzvarwa anofanirwe kuenda nendumure dzavo kuzvibhedhlera ukodzinono onekwa ngana mukoti pamwe nemadhogodheya dzopihwa mitombo.

Ikodzero yemundu weshe kupangidzwe zivo maringe ngezveutano andu anokurudzirwe kunovhenekwe ndxondo kovhenekwa mwoyo kovhenekwa mutumbu pamweni ngekupihwa mutombo inorape mikuhlani ipararire.

Rinengejee, damba igwinyiso antu anokurudzirwa kuhambe kuzvibhedhlera uko kwanondotariswa nana mukoti mikuhlani pamwe nekutorwa ngazi pamweni nekukweshwa meno.

Antu mundau dzatinogare, anokurudzirwe kuhamba kuzvibhedhlere, kunonhenekwe nanamukoti nemadhokodheya. Izvi zvinobatsira kuchengetedza utano pamweni nekutorwa ngazi nekuvhenekwe mikhuhlani.

Amuntawe, antu muntau dzatinogare anokurudzirwe kupfeke zvivharo muromo nezvivhare nyari kana vachienda kuzvibhedhlere kundoona antu ane mikhuhlani inopararire. Izvi zvinoite tichengetedze utano.

Asharukwa akadhaya pamweni akadzi nearume, majaha nendombo anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlera, onotariswe nana mukoti otorwe ngazi pamweni nekurapwe mikuhlani.

Vamweni woye mundaya dzatinogare antu anokurudzirwe kugeze nyara dzayo kana achibve kuchimbuzi amweni anokurudzirwe kuende kuzvibhedhleri kundotorwe ngazi kuti achengetedze utano.

Asharukwa ekudhaya anokurudzirwa kuti aende kuzvibhedhlera uko anondoonekwa ndiana mikoti nemadhokodheya otorwe ngazi nekutarirwa mikuhlani pamwepo nekuchengetedza hutano.

Kuzvibhedhlera ana mukoti nemadhokodheya ave kushandisa michina yanyamashi , izvi zvinoite basa rayo rireruke pakutora ngazi yekuvheneke mikhuhlani yakasiyana siyana.

Amunawee muntaa dzatinogare antu anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhlere ,kunoona anamukoti, otarirwe ngazi , mikhuhlani yakasiyana-siyana ochengetedze utano yaayo pamweni.

Rinenge jee damba igwinyiso, mundau dzatinogare antu anokurudzirwe kuende kuzvibhedhlere, kunovhenekwe naanamikoti nemadhokodheye ngazi yayo.

Rinenge jee damba igwinyiso antu mundaa dzatinogare anokurudzirwe kuhambe kuzvipatari uko anonoonekwa nemadhokodheya nemikoti opihwe mitombo kana nemikuhlani

Asharukwa akudhaya ne amweni echi zvino zvino ano kurudzirwe kuende ku zvibhedhleri kuno ona ana mukoti nema dhokodheyi odzidziswe ma ererano nge utano.

Kundau dzatinogara umweni unofanire kuhambe zvibhedhlera uko anondotorwe ngazi pamwe nekutarirwe mikhuhlani nekupuwe mutombo unoenderana nemukhuhlani wake.

Amunawee, antu anofanire kuende kuzvibhedhlera onotarirwe hutano hwendxondo, nekuti utano hwendxondo hwakakosha. Antu obharirwe mitombo yevanofanire kushandisa kana utano usina kuite zvakanaka.

Antu anokurudzirwa kuenda kuzvibhedhlera kuvhenekwa nana mukoti nemadhokodheya antu anofanira kuita bonde rakachengetedzwa kuti asatapurirwane mikuhlani.

Kumhatso kunotengeswa mitombo kune antu anefundo yedera-dera antu aya ukaabvunza anokuudza nezvemitombo yeunoda uye unofane kunyorerwa ngema dhogodheya.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka zvomene. Mitombo yanyamashi inoshande kurapa mikhuhlani yakasiyana siyana. Imweni inorape ndumure mikhuhlani yebesha. Vamweni vanopihwe mitombo.

Amunawe mitombo yanyamashi inofanire kungwarire ichigare pantu panotonhorere imweni ikarohwe nezuve inokanganisika yozotadze kushande.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshande. Inorape mikhuhlani yakasiyana- siyana ,uye mikhuhlani yakajairika neisisajairike. Antu anokurudzirwe kutenge mitombo yanyamashi.

Amunawee kumhatso inotengeswe mitombo kunenge kune antu akafunda zvidzidzo zvedera-dera. Antu aya anobatsire asharukwa pakushara mitombo yanode kushandisa.

Amunawee antu anokurudzirwe kushandisa mitombo yanyamashi. Mitombo iyi inorape mikhuhlani yakasiyana-siyana. Antu anoende kuzvipatara onyorerwe tsamba ngemadhokodheya.

Rinenge jee, damba igwinyiso remene-mene. Antu muntaun dzatinogare anofanire kuende kumhatso kunotengeswe mitombo yanyamashi. Mitombo yanyamashi yakanaka gwemene, uye mitombo iyi inorape mikuhlane.

Igwinyiso remene mene antu mundau dzatinogara anofana kuenda kundotenga mitombo iyi mitombo yanyamashi inorapa zvakasiyana siyana antu anokurudzirwa kuishandisa.

Kunemhatso kunotengeswa mitombo yanyamashi. Kunenge kune antu akaita zvikoro zvepadera-dera. Antu aya anezivo gwemene, inoite kuti abatsire antu anenge echigwara.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka kwemene. Antu anokurudzirwe kuende kuzvibhedhlere kundoona madhokodheya nana mukoti. Vonyorerwe mitombo yanyamashi, nokuti inoporesa marwadzo.

Kumhatso kunotengeswe mitombo kunoshande antu anezvikora zvepamusoro-soro. Antu aye anobatsire asharuka kuape mutombo inoenderane nemikuhlani yanonga achihwa.

Kumhatso inotengeswe mitombo yanyamashi kunenge kune antu akaende kuzvikora zvedera-dera, kunofundira nezvemitombo iyi. Kuitira amweni edu anohwe mukuhlani azotenge mishonga kwayo.

Mhatso Inotengeswe mitombo nyamashi antu anokurudzirwe kuende ikoko nekuti kune vantu anoshandemwo anenge aine dzidzo yederadera inovabatsire pakushara mitombo yaange eida.

Kumhatso dzinotengese mitombo antu eko anenge akafunda dzidzo yepamusoro yedera-dera. Anobetsere asharukwa ngekuape mitombo kwayo inorape mikhuhlani.

Amunawee kumhatso inotengeswe mitombo kunoshande antu anenge ane dzidzo yepamusoro pedera-dera. Antu aye anobatsire asharukwa nekuape mitombo inoenderana nemagwadzo ayo.

Kumhatso kunotengeswe mitombo yanyamashi kunenge kune antu ane dzidzo yepadera-dera. Antu aya ukaataurira zvaunozwa anokupa mutombo inoenderana newe.

Mazuva anyamashi kumhatso kunotengeswe mitombo kundoshande andu anedzidzo yepamusoro yedera dera andu aya anope vandu mishonga inoenderana nemikhuhlani yayo.

Kumphatso kunotengeswe mutombo kune antu anenge ane ruzivo anenga akaenda kuzvikoro zvedera dera akanopangidzwe ruzivo izvi zvinobatsira antu anenge aendeko achinotenge mutombo achirwara.

Kumhatso kunotengeswe mitombo kunoshande antu ane ruzivo rwemitombo antu aya anopa antu mitombo inoenderana kana iri ndumure inopuhwe mitombo inoenderana nayo.

Mitombo yanyamashi mitombo inorapa kwemene. Antu anokurudzirwe kuende kumhatso dzinotengeswe mitombo iyi vonyorerwe mitombo yavo inoenderana nemwiri yavo.

Amunawe mitombo yenamashe mitombo yakanaka kwemene inorape mukuhlwane yakasiyana siyana antu anofanire kuende kumhatso kunotengeswe mitombo iyi kotenga mitombo

Kumhatso kunotengeswe mitombo yanyamashi kunenge kune antu akadzidze zvikoro zvepadera-dera. Ane fundo yedera-dera inobatsire antu anenge achigwara.

Mitombo yanyamashi mitombo inoshanda Kwemene. Antu anokurudzirwe kuende kumbatso inotengeswe mitombo kuti atenge mitombo nekuti inorape mukuhlane yakasiyana siyana kwemene mene.

Ku mhasto ino tengeswe mitombo kuno shande antu ane zvidzidzo zvepa musoro ye dera dera antu aye ano batsire asharukwa kuvape mitombo yanenge abharirwe ku zvipatara nge madhokodheya.

Mumhatso inotengeswe mitombo munonga muine vantu vakaenda kuzvikora zvepadera dera kunofundira ngezvemitombo kuti vazobatsira vantu vanenga vachinzwa mikuhlani yakasiyana siyana.

Mitombo yanyamashi mitombo inorapa zvakanaka inoporesa marwadzo chiriporipochwo asi tinofane kungwarire mitombo iyi tichiichengetedza mundau dzakachengetedzeka nekuti inofanhe kugara mundau dzakatonhorere.

Mitombo yanyamashi, mitombo yakanaka gwemene. Antu mundau dzatinogara anokurudzirwa kushandisa mitombo yanyamashi. Mitombo iyi inorape mikhuhlane yakasiyana-siyana.

Inenge jee damba igwinyiso antu anokurudzirwe kuhambe kumhatso inotengese mitombo yanyamashi, mitombo iyi inorape mukhuhlani yakasiyana siyana pamwepo.

Mimhatso inochengetwe mitombo, inofanire kunge yakangwarirwa. Ngekuti mitombo iyi inorape zvigwere zvakasiyana-siyana. Antu anokurudzirwe kuende kumimhatso iyi, kunotenge mitombo.

Mumbatso inochengetwa mitombo munoshanda antu ane zvikora zvepadera dera antu aya anobatsiridza antu asina Kunorapa mitombo kuti atenge mitombo kwayo.

Mitombo yanyamashi mitombo yakanaka kwemene. Mitombo iyi inorapa mikhuhlana yakasiyana siyana. Antu anokuridzirwa kuhamba kumhatso inotengesa mutombo iyi kuti atenge mitombo iyiyi.

Amunawe andu anoshanda kumapazi ezveutano anofanira kuhamba mundaa achifundisa andu maererano ngezveutano hwepabonde kuti andu ashandise mabutiro kudzivirire hutachiona

Amweni anoshanda kubazi rezvehutano anofanira kuhambe mundau achidzidzisa antu ngezvehutano nekutora ngazi nekutarira mikuhlani pamweni nekupa mitombo.

Madhokodheya naana mukoni anofanire kuhamba mundau achifundise vanhu maringe nezveutano pamwe chete nekugeza nyara avo kana abata zvinhu zvine tsvina.

Andu anoshande kubazi rezve utano ano kurudzirwe kuhambe mundau achimbai fundisa andu maererano ngezveutano kudziwirira mukuhlani pamweni nekutora ngazi.

Antu ekuzvibhedhlere, akaita sanamukoti nemadhokodheya, anokurudzirwe kuhambe mundawu achidzidzise vantu ngezvehutano, pamwepo nedzidziso yepabonde kuti antu azvichengetedze.

Antu anoshande kubazi rezvehutano, anofanire kuhambe mundawu achifundise antu mayererano ngezvehutano, pamweni ngekutora ngazi nekutarirwe mikhuhlane ye antu achivapa mutombo.

Antu anoshande kubazi rezveutano anofanire kuhambe mundau dzaantu achiafundisa maererano ngezveutano pamweni nekuadzidzisa kugeza nyara. Zvinodziirira nekuchengetedze utano.

Rinenge jee . damba igwinyiso . Vasharukwa ekudhaya , akadzi , arume, majaha ne ntombi dzinokurudzirwe kuende kuzvibhedhlera uko dzinofundiswa maererano ngezveupenyu.

Amuna voye mundaa dzatinogare antu ekubazi rehutano anofanire kushanye. Achifundisa antu maererano ngezveutano pamweni nekutore ngazi nekutarire mikuhlani antu.

Amunawee, anamukoti nemadhogodheya anokurudzirwe kufambe mundau dzedu achiparidzira antu maringe nezvehutano pamwe chete nekukurudzira kugeza nyara kuti antu asatapurirane zvirwere.

Amunawe ana mukoti ne madhokodheya ano kurudzirwe kuti afambe mu ndau yatino gare achi pupura maringe nezve utano uye kudzidzise antu kugeze nyara dzayo.

Antu vekubazi rezvehutano anofanira kuhamba mundau dzose nemumaganga achifundisa antu maererano ngezvehutano pamweni nezvekufundisa zvepabonde.

Amuna yee majaha nendombi anoende kuzvikora zvedera-dera, anokurudzirwe kudzidziswe zvidzidzo zvinoenderane nepabonde. kuti agare akangwarire uye asatapurirane mukuhlani.

Majaha nendombi dzezvikora zvedera dera zvinokone kufundiswe maringe nezvidzidzo zvepabonde kuitire kuti aszadzane kana kutapurirane mikuhlani..

Amuna wee mundau dzatinobveyo andu anokurudzirwe kudzidziswe zvidzidzo zvinoenderana ngepabonde izvi zvobatsire kudzivirire kutapurira kwemukuhlani.

Amuna wee!,majaha nentombi anokurudzirwe kuenda muzvibhedleri ,anonobafundiswa zvidzidzo maringe ngehutano hwepabonde uye kushandise mapepa.

Majaha ne ndombi dze zvikora zve dera dera vano kurudzirwe kuti afundiswe maererano nezvi dzidzo zvepa bonde kuitire kuti asa tapurirane mukudhlani inowanikwe pabonde.

Inenge jee dambe igwinyiso antu amweni anogara mundau yetu anoshandisa mitombo yakudhaya asi pakushandisa mitombo iyi asi pakushandisa mitombo iyi anofanira kunge anezivo yakakwana.

Inenge jeee damba igwinyiso remene mene asharukwa majaha ndombi madzimai nana baba anokurudzirwe kuhambe kuzvibhedhleri uko anono tariswe ngemadhokodhee kutarire mukhuhlani.

Majaha nentombi dzezvikora zvedera -dera anokurudzirwa kudzidziswe zvidzidzo zvepabode. Izvi zvinobatsire kusatapurirana kwehosha.

Ndombi nemadzimai anofanire kuenda kuzvibhedhlere kunovhenekwe nana mikoti pamwe nemadhokodheya achitarire mikhuhlani yakaita segomarara rezvibereko pamwe nekutorwe ngazi.

Ana amai achangobve kubara, anofanire kuende kuzvibhedhlere neana ayo kuti avhenekwe mikuhlani nekupihwe mitombo inoenderana nemizerayo.

Amunawee, asharukwa akudhaya pamweni nemadzimai, anofanire kuhambe kuzvibhedhlere, uko anovhenekwe ,ngazi yayo, pamweni negomarara ngezvibereko ngemadhokodheya.

Asharuka ekudhaya majaha ne ndombi ana mai nana baba ano kurudzirwe kuhambe ku zvibhedhleri kuno pihwe fundo maringe ngezve utano hwepa bonde.

Amunawee asharuka majaha ndombi nendumure zvinombayi fundiswa kuzvibhedhlera mairirano nezveutano hwepabonde kuti vadzivirire.

Majaha nendombi amweni neasharuka ekudhaya anokurudzirwa kuende kuzvibhedhlera amweni nekoofundiswa maererano nezveutano. Amweni akadzi anofanire kuvhenekwa.

Amuna we majaha nembandara vanofanira kuenda kuzvibhedhlera ukoaibafundiswa nezvehutano zvepabonde nekuita bonde rakadzivirirwa.

Antu anoyite mitambo yakasiyana-siyana, yakayita sekukaba bhora, kutomuka, anofanire kunge ane mitombo kuyitira ayo anenge akuvara azopiwa mitombo pamweni apore.

Inenge jee damba igwinyiso, antu anoita zvemutambo yakasiyana-siyana yakaita sekukaba mabhora, kutomhuka anofanhiri kunge aine mutombo kuitira umweni anenge akuwara opuwa mutombo.

Amunawe antu anoita zvemitambo anofanire kugara aine mitombo kuitira amweni anokuwara achikhabe bhora, amweni anokuwara echitomuka anopihwe mitombo yekushandisa.

Inenge jee ,damba igwinyiso remene-mene. Antu anokurudzirwe kumwe mvura nekuti mutombo pachawo unorape mimwe mikhuhlani, muntu asina kumboenda kuchibhedhlere.

Antu anoite mutambo yakasiyana siyana yakaite sekukaba mabhora kutomuka anofanire kunge ane mutombo ,mutombo iyi inopuhwa umweni anenge akuvara achiita mutambo

Rinenge jee dambe igwinyiso remene mene muntu anofanira kumwa mvura ngekuti mvura mutombo unorapa muntu asikazi kuhambe kuchibhedhlera koona ana mukoti namadhokodheya kopiwa mitombo.

Antu anofanire kuziya mitambo yakasiyana siyana yakaite sekurumba , kukaba bhora, kujamba jamba izvi zvinoite kuti muviri yaantu igare yakanaka igare isina ukosha.

Amunaa wee mundaa dzatinogare antu anofanire kugara aine mutombo kuitire paya patinoite mutambo yakaite sekukaba bhora kusvetuke antu akakuwara anopuwe mutombo.

Antu anoite mitambo yaka siyana siyana yakaita seku kaba mabhora ku tomhuka ano fanire kunge aine mitombo mutombo iyi ino puhwa umweni anenge akuvara mushure me mutambo.

Amuna woye, anamai akazvitakure anokurudzirwe kuende kuzvibhedhlere uko anondoone anamukoti nanadhogodheya, otarire kuti ndumure yakagara zvakanaka ere mundani.

Kuzvibhehlere kwava nemishina yepamusoro yedera dera. Mishina iyi inoite kuti basa rireruke madhokodheye anoishandise kutora ngazi pamweni nokutarire mukohlani.

Antu mundau dzatinogare fanire kuhambe kuzvibhedhlere kunoonekwa nemadhokodhee nanamikhoti otarirwe mikuhlani yakasiyana siyana pamwe nekutorwa ngazi kudzivirire utachiona hwee edzi.

Amunawe antu mundaa dzatino gare ano fanire kuhambe ku zvibhedhleri uko anono one madhokodheya oa vheneka ngazi yayo otatire mi kuhlani pamweni neku ape mutombo.

Rinenge jee damba igwinyiso kuzvibhehlera kwave nemuchina yemando yepamusoro yedera dera inoshandiswe kuongororora mukuhlani kuongorore ngazi pamweni nekunyora mutombo .

Amuna wee!,mitombo yakudhaya mitombo inoshanda zvemenemene, antu anofanira kunge ane zivo maererano ngemitombo yakudhaya, imweni yemitombo yakudhaya inowuraya antu ikasashandiswa zvisizvo.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene antu anokurudzirwe kunge ane ruzivo pamusoro pemitombo yekudhaya imweni mitombo yekudhaya inouraya antu nekusaziva.

Amuna wee mitombo yakudhahaa mitombo yakanaka kwemene andu anofanirwa kunge aine dzidzo yepamusoro yedera dera kuti ashandisw mitombo iyi imweni yemutombo yakudhaya inokanganise andu.

Mitombo yakudhaya mitombo inoshanda kwemene anthu anofanira kunge ane zivo maererano ngemitombo yakudhaya imweni yemitombo iyi ikasashandiswa zvisizvo inouraya anthu.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwazvo antu mundau dzatinobveiyo anosisa kushandisa mitombo Yekudhaya imweni yemitombo iyi yekudhaya inouraya antu anofanira kunge ane ruzivo.

Amweni antu mundaraunda achiri kushandisa mitombo yakudhaya mitombo iyi munhu anofanira kunge ane ruzivo ngekuti imweni yemitombo iyi inouraya antu.

Mitombo yekudhaya mitombo inoshanda kwemene antu anokurudzirwa kuishandisa ndokunge ame zivo yepadera dera imweni mitombo yekudhaya inouraya antu.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwazvo antu anofanira kuva anezivo yakagwinya mairirano nemitombo iyi ngekutii imweni yemitombo yekudhaya inouraya antu.

Amunawee nyamashi antu achiri kushandisa mitombo yakudhaya, antu anofanire kunge ane ruzivo rwepadera-dera nekuti imwe mitombo yakudhaya inouraya. Antu anofanira kunge ane ruzivo.

Mitombo yakudhaya mitombo yakanaka kwemene, mitombo iyi yavekuyiswa mumabhotoro, imweni mumabhakiti, yave kutengeswa pamweni nemitombo yanyamashi, mitombo iyi inorape.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene antu anofanira kunge aine dzidzo yepamusoro dera dera kuti ashandise mutombo yekudhaya imweni yemitombo yekudhaha inouraya antu.

Nyamashi antu amweni achiri kushandise mitombo yakudhaye kurape mikuhlani. Inenge yashungurudze mumwiri yayo asi mitombo iyi, inofanire kushandiswa ngeungwaru.

Mitombo yekudhaya nyamashi yavakuiswa muzvibhotoro nemumapakiti kuti ifananane nemitombo yechizvinozvino anthu anokwanisa kuitengao mimhatso.

Mitombo yakudhaya mitombo yakanaka. Nyamashi vanhu vachiri kuishandisa kurapa matenda akasiyana-siyana. Mitombo iyi inofanire kushandiswe nevantu vanoziva, ngekuti ikatadza kushandiswa zvakanaka unouraya.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene antu anoshandisa mitombo iyi anofanira kuva ine dzidzo yepadera dera ngekuti imwnei yemitombo iyi inokwanisa kuuraya antu.

Mitombo yakudhaya mitombo yakanaka kwazvo. Nyamashi antu achiri kushandisa mitombo iyi asi anofanire kunge ane ruzivo nekuti imweni yemitombo iyi inouraya.

Mitombo yekudhara, amweni anotore mashakani, amweni anotora mbidzi, oidhuvanidza, ogadzira mutombo unorapa mukhuhlani, asi muntu anofanira kunge aine zivo ngekuti imweni mitombo yekudhaya inouraya.

Mitombo yakudhaya mitombo inoshanda kwemene. Antu anoshandisa mitombo iyi anofanire kunge aine zivo yepadera-dera nekuti imweni mitombo yakudhaya inokwanise kuuraya antu.

Mitombo yakudhaya mitombo yakanaka kwemene. Antu anoishandisa anofanire kunge ane ruzivo yepadera dera. Amweni akaishandisa anogona kurwara kana kufa kana asina zivo yemitombo iyi.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene anthu anofanira kunge aine dzidzo yepadera dera maererano nekushandisa mitombo yakudhaya imweni mitombo iyeyi inouraya anthu.

Mitombo yakudhaya mitombo inorapa zvizhinji asi tinofanira kuitsvaga neruzivo mumagwasha akatikomberedza memhatso yedu. Tikatadza kuishandisa zvakanaka, mitombo iyi inouraya vantu.

Mitombo yakudhaya mitombo yakanaka kwemene. Antu anofanire kunga aine dzidzo yedera-dera, kana achida kushandisa mitombo yakudhaya. Imweni yemitombo yakudhaya inouraya antu.

Inenge jee damba igwinyiso, antu anode kushandise mitombo yakudhaya anofanire kunge aine fundo yepamusoro pedera--dera, nekuti imwe mitombo yakudhaya inouraye antu.

Mitombo yakudhaya mitombo yakanaka kwemene anthu anofanira kunge aine dzidzo yedera dera kana achida kushandisa mitombo yakudhaya imwe yemitombo yekudhaya inokwanisa kuuraya anthu.

Antu anoshandese mitombo yakudhaya anofanira kunga aneruzivo rwakagwinya kuitire kuti asazope antu mishonga isiriiyo zvinogona kuzouraya antu amweni.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene anthu anotarisirwe kushandisa mitombo iyi ane unyanzvi hwepamusoro-soro, izvi zvinoitirwe kuti anthu asarasikirwe ngeupenyu.

Mitombo yakudhaya mitombo yakanaka kwemene, amweni anoishandisa anofanire kunge ane zivo yepadera dera kuitira kuti amweni asashandisa zvisizvo asazofe mushure mekushandisa mitombo.

Mitombo yakudhaya mitombo yakanaka kwemene antu anoishandisa anofanire kunge anezivo yepamusoro soro izvi zvinoita kuti antu asafe mushure mekunge aushandisa.

Mitombo yakudhaya mitombo yakanaka kwemene asharuka okudhaya aitora mashakani pamweni nemidzi ezvincabanisa kugadzire mitombo inorapa kwemene.

Nyamashi antu anoshandise mutombo yakudhaya, asi anhu anofanira kunge aineruzivo maringe nemitombo yakudhaya. Tikatadza kuishandise mitombo iyi tinorasikirwe neutano pamwechete nehupenyu.

Mitombo yekudhaya mitombo inorapa kwemene, antu anofanire kunge aine ruzivo maererano nemitombo yekudhaya, amweni emitombo yekudhaya inouraya antu kana munhu akatora mugwasha risiri iro.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene antu anofanire kunge aine dzidzo yedera dera maererano nemitombo yekudhaya, imwe mitombo inokwanise kuuraya antu imwe inoporesa antu.

Mitombo yakudhaya mitombo yakanaka kwemene. Antu anoishandisa anofanira kunge anezivo yepadera-dera. Amweni anokwanisa kuzofa mushure mekushandise mitombo iyi asina zivo.

Mutombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene antu anofanire kunge aine zivo yepadera dera kana echishandisa mutombo yekudhaya imweni yemitombo iyi i okwanise kuuraya antu.

Mitombo yakudhaya mitombo yakanaka kwemene. Antu anofanire kunge ane fundo yepadera-dera maererano nemitombo yakudhaya. Imweni mitombo iyi inouraya antu.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwazvo andu anoishandisa anofanira kunge ane ruzivo ngekuti imweni yemitombo iyi inouraya imweni inowedzere mukuhlani.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene antu anofanirwa kunga aine fundo yepadera dera kana achida kushandisa mitombo yekudhaya. Imweni yemitombo yekudhaya inouraya antu

Antu nyamashi achiri kushandisa mitombo yakudhaya. Antu anotsvage mitombo iyi anofanire ane ruzivo nekuti imweni mitombo yakudhaya inouraya antu pamwe nekuwedzera hosha.

Amuna voye mitombo yakudhaya mitombo yakanaka kwemene. Antu anofanire kunge anedzidzo yepamusoro pedera-dera, inoite kuti antu ashandise mitombo iyi. Imweni yemitombo yakudhaya inokanganise antu.

Amunawe! nyamashi antu achiri kushandisa mitombo yekudhaya mitombo iyi inoda muntu aneruzivo nekuti imweni yayo inotora upenyu hwemuntu.

Amunawe nyamashi antu achiri kushandise mutombo yekudhaya asi mumagwasha mwatinotsvake mutombo iyi tinofanire kuende neantu aneruzivo nemutombo iyi nekuti imweni inouraya.

Mitombo yekudhaya mitombo yakanaka kwemene antu anoshandisa mutombo iyi anofanira kunge ane dzidzo yepadera dera nekuti imweni yemutombo yekudhaya inokwanisa kuuraya antu.